Pɔgɔ la seɛ wagye a de kanga leŋ o nyaa a yɛre kɔkɔleɛ. Ka kanga meŋ a vaare a wagye, a de boŋ vulu o zu ka ba seɛrɛ. Ka ba mene be ba pooreŋ are a are kyɛ kaara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

Boma la biŋ ka bibilii a maŋ do a zu a loɔre lɛɛŋ wa sigi ka ba su kootu bɛrɛ k,a taa zupile ka ba mine nyɔge ba deme a pɔge ba zuri kyɛ do te loɔrɔ a bone zuŋ.

Tiire ane page a de yieɛ kaa dankyeme e pɛɛne kaa gyensire a pɛnte zie kyɛ ka pouro zie a are a saa wogwogle a be

Dɔɔ la are a su kpare buluu kyɛ ka ba vɔgle zupili peɛle a leɛ ba puori a kyaare sagere boŋ ennaa kyɛ are terefɔɔma zeɛŋ.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

pɔge bilii la are pɛgerɛ laare ɔraba sɔglaa poɔ ba eɛ Pɔge bilii bata kaŋ urre dasen, kaa ba bayi pɛgerɛ a la kaa bon kpoŋ soba a su kpare buluu,

Poɔlee la zeng sakiri zung gadaa a su kpare sɔglaa a de bunsɔglaa le ɔ zu ka bunziiri ziiri mene be a gadaa setee kye ka nuba arẽ ɔ pouring yaga le.

Kuree tontonema mine la be ba toma zie a tonͻ. Ba eԑԑ bayi ka ba zaa vͻgele zupili peԑle kyԑ su kpare toore awa sigi, ka ba tonͻ a ba toma a ba toma zieŋ.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

Bipoɔlɔ la be koɔ poɔŋ, ka kaŋa. pɛgeli bɔl ka kaŋa meŋ seɛ kuri gbɛ ŋmaa a su kpare zeɛ kaa a nuuri e pɛɛle .

Noba la are ka pɛnzeɛ a be ba puoriŋ , ka dɔɔ a su kparoo kɔɔ yɔ toltol ka bonsɔglaa be o niŋɛ , ka kaŋa su kpare sɔglaa a de bonpelaa kaŋa togele o noɔreŋ ka kaŋa meŋ su kpare zeɛ.

Daa poɔ la ka noba biŋ biŋ boma a koɔrɔ ka noba meŋ are a daara ka neɛ zɔŋ moto a wa are ka ba de ŋmentɔŋkyaare a kyaare ba mine a are.

Bie la ŋmɛr o gaŋare. A ŋmɛrɛ a kyɛ yiele k'o bibil taaba ane nebɛrɛ a ŋmaa gyili a kaara.

Dɔɔ la zoɔ saakere a hɔgele hɛlemɛnt, a saakere eɛ saakere sɔgelaa k'o su kpare doɔ ka noba a ŋmaara fotore a meŋ a sori noɔreŋ.

Buma la ka de dɔgli tabol zung ka nuba yi arẽ ɔ nimitoɔre kaba mene vɔgle zupili peɛle ka ba zaa tuori nyabɔg wuuri kye ka ba muulo kaaraa a bun pou.

Dɔɔ zũũni nyɔgɛɛ ŋmenaa vũũ tageraa kyɛ ka motori baateɛ ne lɔɔre baateɛ biŋ a o lomboriŋ a lɛ kyɛ ka o zũũni a ŋmenaa vũũ tageraa, a kyulli a ŋmenaa vũũ tagreaa.

Wiri laa ka ba de gbaalii a eŋ ka pɔge do te zeŋ gbaalii zuŋ a kyɛ nyɔge a mie a su kparezeɛ a seɛ kuripelaa kyɛ ka a gbaalii kyɛlɛɛ a taa sampa.

Nengyamaa la are, lɔre seɛŋ ba mine are la a lɔre nimitɔreŋ ka ba mine. are a lɔre lambori ka ba mine eŋɛ. nyɔbogi tɔɔre ka ba mine meŋ ba eŋ ka ba mine su kpare sɔglɔ a e bata a are a lɔre nimitɔreŋ.

Ninpɛɛle la zeng yaga le ka poɔ su kpare zie a yi arẽ ba nimitooring a de bung kang a wulo ne ba ka ba kaara.

Noba la be mui baa poɔ pɔgeba la kpoŋzie zaa kpɛlem ka ba mine vɔgle zupili a kyaare ne a ŋmenaa ka ba mine meŋ ba vɔgle kyɛ ba be a mui baa poɔ a voɔrɔ ba mui moɔ a gɛrɛ.

Pɔgɔ ne bibilii bata la zeŋ a pɛgli ba yieluŋ ŋmɛ boma a zeŋ neŋ. Kanga eɛ gyitae, ka gangaa

Koɔ noɔre la ka noba are pɛre, ka bamine taa wheele gbɛ yeni ka ba pɛgeli tenne sure ka ba mine ba mine de boma tɔre tɔɔre ba nuuri bonzeɛre ane bon vaare ka ba are yɔ tuuro boma.

Nuure bɔlgmɛrebɛ la gmɛɛrɛ bɔl. Kaŋ zɛge la o gbɛre ka o do kyɛ ka o eŋ sɔɔsi dɔre a su kparepelaa kaa zie kaŋa taa dɔre kyɛ ka kaŋa meŋ eŋ nɔɔteɛ kaa waa ziire. Kaŋ meŋ eŋla nɔɔtesɔglɔ

Tabol la ka ba biŋ a de bone yɛre dɔgele a tabol zuŋ, a de boma duo dɔgele dɔgele a tabol zu ka noba are a gyili a kaara ka ba manna yɛlɛ korɔ ba ka ba kyɛllɛ.

Dakouri ne tabulo la binbin laara zee haa ka nuba yɛ zen zen a zuri ka ba mene zeng a tabulo zung ka ba mene zeng a dakouri puo ka ba zeng a kye ire ba yele.

Pɔgeba neŋ dɔba la zeŋ hɔɔle poɔ yaga lɛ ka ba pɔgeba bata a yi wa zeŋ ka kaŋa zeŋ dakogizeɛ poɔ ka ba byi a zeŋ dakogipelaaŋ kyɛ ka ba de a dakogi kaŋa biŋ a de boma bonsɔglaa kaŋa a dɔgle o zuŋ ka zentori e e bonkaŋ.

Pɔgɔ la yɛre o yɛroŋ. A tuo a boma mene a saazu kyɛ gbogle mene. Ka a ana naŋ be a saazu, brasere, ane kaãnɛ

Nuba la zeng ka tv ayi mari ba nimitoori ka ba zeng a kaara ka nuba yi yi araa a tv puo ka ba zeng.

Pɔgɔbɔ la taa zumɔ a eŋ robare poʊŋ a biŋ teɛteɛ teɛteɛ. A boŋ bilii, a boŋ bilii sugle, a te tɔ a boŋ bɛrɛ ka ba eŋ robare poʊ a are

Pɔge la are bibiiri puoriŋ su kpare zeɛ ane toraza sɔglaa ka a bibie meŋ su kpare nuŋmaara boŋpelaa ne neka sɔglaa a are tori dɔba naŋ de boŋ a le ba zuŋ ka ba are.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

Kaayaa la ka ba yagle mir zu. kyɛ are. Poge bilii bayi ka kang teɛ o seɛ kyɛ yoɔge aa mir a taa. Ka kang meŋ de o nuure ayi zaa teɛ ne o seɛ kyɛ ka nuore are ba puleŋ.

Pɔgebɔ la are ka kaŋa a de boŋkaŋa a hɔgele o zuŋ ka kaŋa are a vaare wagyɛ kyɛ pɛgele daŋgbale ka kaŋa meŋ de wagyɛ zeɛ a vaare ka dɔɔ a are kɔgoo a de boŋkegireŋ kaŋa a hɔgele.

Bibilii la yi wa zeŋ daŋkyini seŋ, ka dɛre biŋ ka ba do zeŋ, ba mine do zeŋ o zuŋ ka ba mine meŋ zeŋ zeŋ teŋɛ kyɛka ba de bompeɛle a biŋ a ba nimitɔɔreŋ ka ba zeŋ.

Noba la are mɛ mɛmɛɛreba la are mɛɛre zie. Ka ba bayi su kparo buluu a vogle zupul ziire. Ka kang meŋ su kpar tampɛluŋ a gyili be a sampaa pooreŋ. A are ka a kang meŋ de a o nu te a buloke a mɛɛre

Daare la ka ba de maale lɔri ka bibilii bayi kye zeng ɔ pou ka kanga nyuge bung kang ka ba bata be a poɔring a kye daara ka kanga gaa te arẽ kuu seɛ yong saã kye kuu kaara.

Pɔge la zeŋ daŋaa pareŋ. A biŋe korpɔɔte. A de selba dɔgle a kɔlpɔɔte zeŋ, a de suree a lare opoɔŋ. Kyɛ ka gɛnteŋ gaa biŋoo nugɔɔŋ. Kyɛ koo pɛgele sɔlee a ŋmaara ne boma, a de oraba pelaa biŋ, a de boma dɔgloo zu. Kyɛ ka woraba biŋ o nudoleŋ a e vagalen.

pɔge la biŋ wakyɛ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛ,a mine e boŋ doore,,a mine e zeere, a mine soglo, ka o leɛ delle a wakyɛre a gaŋ kyɛ laara

Nuba la tɔng tu taa yaga le ka ba yɛ su kpare tɛɛ tɛɛ a vɔgli zupile ka ba touri nyaboori tuuraa kpare sɔglo kpare ziiri ka ba tɔng tu taa.

Nuba la zeng sobiri nouring ane bibilii a zeng sora buma ka neɛ kanga meng te zung ɔ moto a waana ka neɛ kanga meng arẽ ba pouring a tee ɔ seɛ arẽ.

Pɔge bayi la zeŋ a toɔrɔ kapala ka kaŋa de a tundaa a toɔrɔ k,a kaŋa meŋ zeŋ k,a laa biŋ k,a waare mine be a poɔŋ ka boore ne noore a be kaŋa puoriŋ are.

Pɔgba bata la a arẽ ka ba bayi pegrɛ laare ane rubarii kye ka kanga gaa te de saare a zunni a peere zie.

Poɔ ne bibiiri bayi ane doɔ kaa poɔ na biiri su kaaya yaayi kaa bie dire bunkanga kye kaa doɔ su kpare zie vɔgli zupili zie a arẽ ba kpakyagan.

Pɔmpeŋ pare la ka pɔgeba gaa te are ka kaŋa tuo laa are ka kaŋa meŋ nyɔge a pɔmpeŋ a ŋmeɛlɛ ka kaŋa de ee orɔba girin a tɔgle ne a a koɔ ka bɔɔde teere a are a pɔmpeŋ seɛŋ.

Dɔɔ la are. A pɛgle baagi. A de kparo duo a eŋ o nu. A su kang a de kooto dogle. A e vogle zupul ka lai sɔglaa tuɔŋ a zupuluŋ k'o eŋ nimikyaane a are kɔge daa k'o poore liɛ kyaare tabul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

Zie la ka ba maale a siiluu a maale o poɔ ka o veɛlɛ ka ba biŋ tɛbolo ane tiivi ka ba ɛɛkondese mare a die poɔ.

Noba la be kõɔ poɔ ane gboe a mɔnɔ ganna taa ka bamine su kaaya zeere a zeŋ kaŋa poɔ ka bamine a su kaaya doɔ a zeŋ kaŋa poɔ ka bamine su kaaya buluu a zeŋ kaŋa poɔ k'a kaŋa sigi are a kõɔ poɔŋ ka ba mɔnɔ a gboe.

Soŋkonso la are ka ba mɛ ,ba pilii la kyɛ ba ba saale a dankyimɛ ka noba a are a o dendɔ niŋe .

Noba la de gboe, gboe dɔre a kpɛ be a kõɔŋ ka ba, ka a noba naŋ be a gboe poɔŋ ka ba su kpare dɔre a be a kõɔŋ k'o mine su kpare sɔgelɔ k'a noba yi te pɛre a kõɔ saazuŋ yaga lɛ.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

Pɔga neŋ dɔbɔ, la sɛllɛ felaaware, a de boma tore ba nuuri, ka a kaŋa su kparepelaa, ka a kaŋa su kparebuluu, ka a kaŋa su, o meŋ kpare, di sam kparebuluu la ko meŋ su.

Gbɛrɛɛ la zoŋ gbɛrɛɛ sakie ka gbɛɛ kyɛne mɛ a meŋ be ba poɔ ka ba su kpare yaayire kyɛ pegeli Gaana flakiri a laare ba zie zaa.

Dakoge viɛle viɛle la ka ba maale a biŋ. Ka tabul biŋ a susugleŋ. Ka fulawa biŋ a lombɔreŋ. Ka boma dogle a tabul zu. A dakogro fo maŋ baŋ dii la ka a gbɛɛ wa yi

Pɔgebilii la yi zeŋ a lere ba zu a su kpare peɛle ka kaŋa seɛ gɔndo ka ligri pelaa ane sɔgla kyɛ ka ba zeŋ lere ba zu a lare.

Nempeɛle la are yaga lɛ ka Kūū daga bebe a ba saazuŋ ka ba mine de ba nu a pɔge ba nimie kyɛ ka ba su kaayɛ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ a are gɔle a zie zaa kpɛlɛŋ.

Teebol la biŋ ka dakogiri biŋ ka bamine zeŋ ka kɔmpiitare dɔgele a teebol zuŋ k'o mine meŋ are a kyuli a kaara a kɔmpiita poɔ ka kaŋa meŋ su kpare sɔgelaa a meŋ are ba puoriŋ.

Lɔre la are ka ba yuo a o pane ka nempeɛle dɔbɔ bayi a daara moto a kpeɛrɛ ne a lɔre poɔ k'a kaŋa su kpare zeɛ ka kaŋa meŋ su kpare buluu.

Noba la are ba toma zie a tona ba toma ka ba mine yi te are a tontonne boma puoriŋ k'o mine yi wa are nimitɔɔreŋ a vɔglɛɛ zupili ba vɔgle la zupili peɛle ba bayi ka a kaŋa gaa are a vɔgle zupili buluu kyɛ su kpare zeɛ ka ba tona a toma.

Nobo banaar ane wure. Ka ba bayi do te zeŋ aa, a wure zuŋ. Ka kang su kpar zie kyɛ seɛ kur gbɛ ŋmaara. Ka kanga meŋ su kpar pulaa a de aa, a de kanga lem 'o seɛ. Ka kanga be o nimitooreŋ tagra ka kanga meŋ be o pooreŋ a daara.

Hɔɔle poɔ la ka ba maale a eŋ taesere a de dakogi biŋ a kapuri kapri eŋ a dakogi poɔŋ ka a dakogi kaŋa e girin ka tabol biŋ a santaŋ.

Pɔgeba bayi la zeŋ daaŋaa pare a dogele boma, kaŋa deɛ suree toŋ gbaale naŋ dogele a vūū kaŋa zuŋ a yaara boma ka kaŋa meŋ de daa a tuŋ a laa kaŋa naŋ dogele a vūū zuiŋ a meŋ dɔɔnɔ boma kyɛ ka kuripɔɔte dogele ka laa dɔɔ dogili o zuŋ.

Polisire la su kaaya sɔglɔ, a vogle zupul sɔglɔ a ŋmaa gyil dɔɔ na seɛ turasɛ sɔglaa kyɛ su kpar tampɛluŋ a are neŋ.

Sampare la ka ba maale ka noba kpɛ be a sampare poɔ ka ba de pɛnzeɛ a yɛraa teŋɛ ka lɔɔsɔglɔ a tɔŋ tu taa a kyɛnɛ a a pɛnzeɛ zuŋ.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

Neɛ la zeŋ a su kpar sɔglaa a de boŋ kanga dogle tabul zuŋ. A de boŋ kang toroo kyɛ ka boma biŋ biŋ o nimitooreŋ k'o zeŋ irrɛ

Ŋmentɔŋ tageraa na naŋ maŋ tage a eɛ vũũ kyaana te ka naoba gaa te are gilu o. a de ba nuuri teɛ saazuŋ.

Nempeɛle bata, la are maala ba felaaware. Pɔgezeɛ, pɔɔba bayi, dɔɔ bonyeni, ka ba are maala a felaaware a ennɛ, ka a zie zaa e, ka a zie zaa veɛlɛ.

Yieluŋ kyeɛrebɛ la are ka a kaŋa be a puoriŋ a de bone tɔgle o noɔreŋ a yiele ka a kaŋa meŋ a de bone gyiri o kɔkɔreŋ ka a kaŋa meŋ are a pɛgle.

Koɔ poʊ lɔre la a be a koɔ poʊ a kyene. Ka noba kpɛ te pa o poʊ. Ka ba mene zeŋaa a yeŋeŋ ka ba mene zeŋaa a sampaa poʊ kyɛ kaa lɔre kyene. Ka a koɔ lɔre kyene. A koɔ lɔre eɛ sɔglaa

Dɔbɔ ba naare la zele zele boŋkaŋa a gɛrɛ ka kaŋa a be a loori foronti poɔŋ a su kpare zeɛ ka a kaŋa meŋ su kpare doɔ a are laala a loori.

Neba la zeŋ gyaara poʊ yaga yaga lɛ. Ka tv a mare ba nimitooreŋ ka ba zeŋ toru o a kaara yele na yira a o poʊŋ

Dɔba banaare la ka kaŋ haa maŋ vaare wagyɛ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ ka kaŋa vɔgle zupili ka kaŋa de o nu teɛ ka kaŋa leɛ kaara be nee naŋ la ka a onaŋ naŋ teɛ a nu.

Pɔgeba ne dɔba la pɛgle boma a kpɛ te kyɛnɛ moɔ poɔŋ ka teere are a be ka a noba mine kpɛ te are a teere parɛɛŋ ka ba mine meŋ are a gyili teere.

Bidɔglee la tuo kenten kye duoro loore gbɛri a wa peɛli kanga koo su kpare tuonu tuonu a seɛ kuri gbe ngmaara a arẽ ka poɔ kang mari bie a tuuro poɔring.

Motore la ka ba zɔɔ ka ba mine kpare ba mine ka ba mine meŋ zɔɔ ba yoŋ tɛgɛ ka ba mine hɔgle hɛlmɛŋti sɔglɔ ka ba mine ba hɔgle kyɛ ka ba are.

Tontonneba la are maala ba boma kyɛ biŋ ba dɛre k'o bayi gaa te are lombori kaŋa ka ba mine meŋ a te tuuro taa lombori kaŋa a kpeɛrɛ te gɛrɛ.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

Kuonee ɔɔnuu zeɛ la ka ba wa arẽ nimbere ne bibiiri a de ba nuuri liri liri ba nyaã a arẽ kaara a yaa kuro ba nang de buma a yere yere puo bunziiri ne bundɔri.

Zibire la are a ɔɔrɔ moɔ ka lɔre a te yi a puoriŋ a waana ka sampaa a be a lɔre saazuŋ.

Boma la ka ba draw draw a de do dɔgle moɔ zuŋ ka dɔɔ su kparesɔglaa a eŋ nimikyaane kyɛ poŋ o zu kolikoli a wa are a kaaraa boma.

Loɛ ane nensaaleba la be a sori zuŋ ka ba mine gɛrɛ ka ba mine waana ka loɛ mine gɛrɛ ka a loɛ mine waana ka ba kyɛnɛ taazi la a mine a mine meŋ ba taazi.

Bibilii bayɔpoe la are kõɔŋ ka ba banaare be a kõɔŋ ka ba bayi a do are ba bayi zeɡɛŋ a ti taa ka kaŋa meŋ do te zeŋ a kaŋa kɔkɔreŋ a duore bɔɡɔ .

Zie la ka ba are ka ba maale maale laa zie a viiri viiri boma eŋ ka noba mine noba kpɛ are ka noba kpɛ araa a boma na ba naŋ eŋ a e e kaa ba mine meŋ gaa te zeŋ a kaŋaŋ ka ba are e a are ka neɛ zaa are o boɔbo.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

Pɔgebɔ ne dɔbɔ ne bibilii la zeŋ ka teebol biŋ ba nimitɔɔreŋ ka ba de a mobal yɛle yɛle na mine dɔgele a be ka bompeɛle mine dɔgele ka bamine zeŋ a eŋ nimikyaane bɛrɛ.

Pɔgbɔ ane dɔbɔ la su kparepeɛle ka ba mine are kyɛ ka ba mine ziŋ kyɛ pɛgle kɔlbaare. Ba mine teɛ teɛ la ba nuure kaara.

Bondi iruŋ iruŋ zaa la ka ba de biŋ a daa poɔ a koɔrɔ a kyɛ zeŋ a yele ba yɛlɛ a kyɛ koɔrɔ a eŋ pɛre poɔŋ ka ba yɔ duori duori laare zie zaa kpɛlem a koɔrɔ.

Boma la ka ba maale. Kabɔte, k'o taa liŋne ayoɔ. A maale bangyiraa doo zie, fan, ka fulaware dogle a kabɔte zu

Pɔgba bata la a be deɛ pou ka kanga de wɔje a seɛ a su kpare pelaa a de bun le ɔ zu ka kanga meng su kpare green a arẽ ka kanga meng palle ɔ zu zu a su kpare pelaa zeng a zeng kyuguro komputar.

Ziir la ka ba mɛmɛ, a de felaware a sɛle selaa poɔŋ. kyɛ kaa felaware mine are a ba puoriŋ. Dɔɔ boyneŋ, pɔɔbɔ bayi. Kaa felaware mine a e peɛne, kaa mine kaŋa meŋ e zeɛ.

Daa poʊ la ka noba be. A duore duore boma. Samaani, boɔdie, ani kommie. Ka ba duore duore laali zie zaa kpeleŋ. Kyɛ ka noba te are are ka ba de ŋmentɔnkyaraa a kyare kyare a boma mene ka ba zeŋ a puleŋ

Dɔɔ la zeŋ a pɛgeli Ghana joŋjoŋ, a yɛre Ghana yidaandɔɔ kparoo a yɛre baagi ka noba o puoriŋ yaga lɛ ka ba mine su bompɛɛle ka ba mine su bomzeɛre kyɛ piri a wɔɔ joŋjoŋ mine zeŋ naa o pouriŋ.

Poɔ ane doɔ ane bibiiri bata kaa poɔ su kpare pelaa kye nyugɛ bibiiri bayi a taa kaa doɔ meng su kpare tampelon kye seɛ kuri sɔglaa a nyugi a bie kang arẽ kye laara.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

Loɛ la ŋmɛ taa ka noba wa are ka ba ere a boŋ naŋ sãã a be ka ba mine bata wa are a vɔgle zupilzeere a su kpare yaayi a are.

Yie la are are yaga lɛ. Kaba pɛnte a mene dankyeme bon ziere, a mene bon duor. Kaa kyensire mene e bon ziere, kaa mene e bon pɛɛli. Ka daare ya are are a yie kpakyagaŋ

Yie la ka ba ŋmaa a sigi te tɔ koɔ noɔreŋ , a gɔɔle a koɔ zaa kpɛlem kaa koɔ gaŋ kaa yie meŋ a do wa are a dondoleŋ a laare a zie zaa kpɛlem

Teraata la logri noba a paale a o gbaale a teraata eɛ zeɛ ka o nyoore toyizie a e sɔglaa be a a o nimitɔɔreŋ ka dorɔba zeŋ ka noba bayi zeŋ kɔge o.

Neŋgyɛmaa la are soŋkonsori mine kpakyaga, Pɔgebɔ ne dɔbɔ yaga lɛ ka bamine su bonzeere a de ŋmentɔnleɛraa bonzeɛ a kyigi ba zu.

Deuo ne boŋnyuuri ka ba biŋ ka neɛ zeŋ a nyɔge a kopo ane nuuri ayi kyɛ ka boma biŋ a teŋɛŋ.

Dɔbɔ ne pɔgebɔ la zeŋ ka bondirii ane bonnyuuri a yaare ba nimitɔɔre haa kpɛlɛŋ ka kaŋa de boŋ eŋ o noɔreŋ a donɔ ka kaŋa meŋ de o nuuri tēɛ k'o zɛŋ boŋ.

Noba banaare la pɛgle laa a dire ne bondir. Ka kanga gyili be a ba pooreŋ kyɛ ka ba bata nimitoore saaŋ. Ka kanga de o nu a pɔge o noure. Kyɛ kaa ba bayi meŋ laara kyɛ de o nu toŋa a laa poʊ.

Doɔ ne poɔ la pɛgli karetaa a kaaroo puo ka poɔ de buma a yagle ɔ kɔkɔring kuu zukolon waa yaga le kaa doɔ su kparong a de kparoo su dɔgli ka kang gaa te be ɔ poɔring a su kpare sɔglaa.

Dakouri la ka ba beng a gul ka tabul mang bing a kpakyaga ka nuba zeng zeng a pou ka a mene meng te bing nuba ba zeng a pou kye ka a zeɛ a gang.

Tabul la bin gul ka daga arẽ a sunsugɔ ka nuba bata zeng ka ba bayi meng iri arẽ a su kpare peɛle a de koɔti sɔglo a su eng bka bunkyaare ba nuɛ ka ba zeng.

Die la ka pɛge a biŋ dakoro ane kɔntombilii aneŋ fotori eŋ zie ane tiivi gyɛge zie a Die poɔ.

parki poɔ la ka dɔba ne pɔgeba a yi wa are, kaa pɔge a de bɔl a ŋmeɛre kaa dɔɔ kaŋa nyɔge o nuuri a teɛ ka kaŋa be a pɔge puoriŋ a zuune are.

Noba la are die poɔ yaga yaga lɛ, ka ba mine pɛgeli baagere ka ba mine nyɔge bibilii. nuuri ka ba mine su kpare sɔglɔ ka ba mine su kparre zeɛre ka ba mine su kpare doɔre.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

Pͻgesaara la are o koro dieŋ. A seԑ kuri zeԑ a su kpare sͻgelaa a leԑ o puori teԑ a benee ba naŋ maŋ dͻgele a bondimaale boma a kyԑ are laara, a kaara boŋkaŋa laara.

Bibilii la zo wa toore nepulaa poge a nyoge o taa kao are. Kaa dankyeme eŋe ka ba sɛge boma mare a dankyene kyɛ ka nepulaa eŋ nimikyaane.

Bie la zeŋ tore kontoŋle. Ka a kontoŋle zeg o nuur a de boma a pire o tobɔŋ. Kyɛ ka tv a biŋ a ba lombɔreŋ k'o zeŋ tore

Duoro terebɛ la terɛ ba duoro ka a polisiri ane noba gyamaa a are gyili a kaara kyɛ ka ba teraa a duorosaama.

Pɔgeba bayoɔbo la are ka kaŋ mare bie de o nuuri pare o nyaaŋ ka kaŋa meŋ su kparezeɛ a de o nuuri vɔgle zupile ba zaa vɔgle zupile ka kaŋa su kparepelaa a de o nu lere o puoriŋ a are .

Dakouri la beng ka nuba mene te zeng a dakouri zung ka kanga a arẽ ka kan meng wa zeng a mare vũũ a de buma dɔglaa vũũ mene zun kye ka a vũũ mene ngmeɛle nyuuri kuu su kaaya peɛle a de bunpelaa le ɔ zu.

Noba la zeŋ yaga lɛ, pɔgeba ne dɔbɔ, ka kũũ daga a biŋ ba nimitɔɔreŋ, ka dɔɔ kaŋ a su kooti sɔgelaa seɛ toraazɛ sɔgelaa a yi wa gbi ba nimitɔɔreŋ.

pɔgeba ne Dɔba la zeŋ, ka de boma mare mare ba nimiiree, ba mine duur nimie ba mine meŋ gɔɔ nimie ka ba mare mare ka ba zeŋ.

Dɔɔ la zeŋ ka ba pono o zu a de bompelaa a yɛre pɔge o kɔkɔre ka a zukɔɔloŋ ta maŋ maroo o eŋa kyɛ k'o seɛ toraza sɔglaa ka a ŋmaa ŋmaara eŋ nimikyaani a vɔgle zupili.

Pɔgɔbɔ la be daa poʊ yaga yaga lɛ. Ka ba biŋ biŋ laa, talaare ane boma. Ka kanga zunne a de o nu tuŋa a laa kanga poʊ. Ka kanga te are a mare bie.

Laafiiloŋ tontonma la zeŋ gbaŋgbaleŋ a kyagra noba a kyagra sakuuri biiri ka a sakubiiri kyɔŋ yaga lɛ kyɛ ka ba zeŋ a kyagra ba.

Noba la are yaga lɛ ka polisiri a be ba nimitɔɔreŋ kyɛ ka bamine a tuo kūū daga a are a su kpare sɔgelɔ k'o mine meŋ be ba puoriŋ a daara.

lɔpelaa ane lɔ zeɛ la ŋmɛ taa. A lɔzeɛ ŋmɛ la a lɔpelaa lambori a ŋmɛgele. Ka o meŋ nimitɔɔre haa kpɛlɛŋ a sãã. Ka a lɔɔ pelaa leɛ gbeele.

Lɔre la lɔ kpong la tuo tobu a ka tapoli pɔg k'o wa le ka noba a are a o nimitooreŋ. Ba bayi sue kpare sɔgla ka kanga si doo. Ka kanga meŋ su kpar sɔglaa a de kotu leɛ bon zie a su dogle.

Kurɛ tontonobɔ la are a tono ba kurɛ toma. Ka ba mene vogle zupul duor, ka ba mene vogle zupul piɛle a su kpar sɔglɔ. Ka ba mene meŋ su kpar tampɛluŋ. Ka ba bebe a tona ba kurɛ toma. Ka ba mene yɔge taa.

Nuba la de bun dɔgle bun zung a titi taa kaba mene sigi doo a su kpare peɛle ka ba mene lee guu a en nimikyaan ka ba mene zuin a su kpare zie ka ba arẽ a gili a bun.

Noba la are, a su kootu beɛre beɛre bondoɔre a vɔgeli zupili ka kaŋ seɛ kur doɔre a yɛre kootu zeɛ. a vɔgeli zupili zeɛ kyɛ de baage yɛre o puoriŋ.

Sakuu yiri la te arẽ ka teere arẽ ka lɔɛ arẽ ka sakuu biiri bipogebilii a yi wa araa nimitooring a ngmeɛri ampɛ a deɛne.

Yeŋe poɔ la ka ba de dakogiri yi wa biŋ biŋ a de aŋkore ŋmaa a ŋmaa a mare vūū eŋ a aŋkorɔ poɔ ka ba de daare a toŋ a be a doɔnɔ, pɔgebɔ ne dɔbɔ.

Gbaŋgbale la ka ba maale sampa soŋkonso ka noba yi wa be a nimitɔɔreŋ ka dɔɔ yaga o kparoŋ kyɛ ka a kaŋa meŋ zeŋ k'o ne bibilii a zeŋ.

Noba la zeŋ pɛre, ka kaŋa yi wa zeŋ ba nimitɔreŋ a kyaare noba naŋ zeŋ ba nimitɔreŋ kaa bana naŋ zeŋ pɛre su kparoo a de kooti sɔglaa a su eŋ kɔɔ toɔne toɔne zeɛre ba nyaaŋ kyɛka kaŋa are ŋmaara foto

Pɔge ne dɔɔ ne bibilii banaare la laŋ taa k,a pɔge zɛŋ a bie kaŋ dɔgle o gbɛre zuŋ kyɛ de o gbɛre dɔgle dakogi zuŋ ka tabol biŋ ka ba de bone yɛre eŋ a de boma dɔgle dɔgle a tabol zuŋ.

Moto ane kuwire la ŋmɛ taa. Ka a kanga a zuŋne a de o nu yɔge o poʊ. Ka a kanga meŋ gaŋ ka pɔgɔ yɔge zel dogle o gbɛɛ zu. Ka kanga meŋ are ŋmaara foto kyɛ ka sukuu biire mene liɛ ba poore kyaare ba

Bibilii la kpɛ be koɔ poɔ a ŋmeɛrɛ bɔle ka kaŋa yage o kparoŋ kyɛ seɛ kurigbɛŋmasɔglaa ka kaŋa meŋ yage o kparoŋ kyɛ seɛ kurigbɛwogri bonsɔglaa ka laen pelaa a toɔ o eŋɛŋ.

Polisiri bata la are ka kaŋa de o nu tuŋ o kɔreŋ a e pɔge ka yɔgɔte saakiri a be ba puoriŋ kyɛ ka a Polisiri bayi hɔɔle zupile.

Saseɛ la gmɛ yiri a yagre. O gmɛ la a daŋkyime zaa lɔɔ, a gmɛ a taaboore zaa karekare a biŋ kyɛ Bonzeɛ a dɔgle a taaboore zu. Waayɛ biŋ la a sɔŋsɔgleŋsɔgɔ.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

Bibilii bata la ͻnnͻ kõͻ baa poͻ. Ka kaŋa su kpare sͻgelaa ka klaŋa su kpare dõͻ. Ka kaŋa taa bogiti pelaa, kaŋa meŋ bogiti buluu kaŋa meŋ orͻba, ka ba zaa zuuni a ͻnnͻ a kõͻ.

Lɔɔre la tuo noba yaga lɛ a wa are muɔ pʋɔ ka wɔɔ be o niŋeŋ ka kaŋ be o nimitɔɔreŋ. Ba are kaara la a wɔɔre kyɛ ka tiire be a be.

Noba la are a merɛ boma ba eɛ bata ka ba zaa su kparedoɔre kuridoɔre ka ba bayi nyɔge koɔ bonne a are ka a koɔ merɛ a boma.

Dakouri ane tabula la beng ka ba de buma yɛ doɔle doɔle a tabulo zun ka kapboard be a dankyeni seɛ ka ba de buma en en a kapboardi kpakyaga ka nuba a zeng kug a kogo.

Ba ŋmeɛrɛɛ yieli a seɛrɛ a de boma lele ba gbaŋgbama ne ba zuri a ne ba seɛ zaa kpɛlem a seɛrɛ ka nɛɛsere ane zumi laayoŋ noba ka zaa be a are kaara mine naŋ seɛrɛ.

Noba la be baali saŋbo ane teeneɛ diibu die poʊ. Ka a baali saŋneba zeŋ ka a kanga su kpar pulaa are a baaliba lombɔreŋ. Ka a baalba mene a pɛgli biire a are

Bibiire bata la zeŋ dakoge bon yenaa zu. Ka kanga de kanga a eŋ o gbɛɛ poʊŋ. Ka kanga meŋ liɛ zeŋ a o na naŋ de a o na eŋ a o gbɛɛ poʊ pooreŋ. A kyule o zu a eŋ norteɛ ka a e duo. Ka galoŋ duo a biŋ ba lombɔreŋ

Noba la su kparɛɛ a hɔɔle kɔɔloŋ zupile k'a kparɛɛ legiri zeere ane peɛle kyɛ ka ba pɛgele bonsɔgelɔ mine ba nuuriŋ.

Die poʊ la ka ba maale. A biŋ dakogro, tabulo, tv. Ka vuu nyiŋe. K'o biŋ tabule. Ka a kogro e piɛle ka a mene siire e sɔglɔ

Dɔba la are yaga lɛ a uunu pompi gbɛɛ k'o mine be a bogiŋ ka ba mine are saazuŋ k'o mine pɛgle a pompi gbɛŋmaara a are.

Pͻgebͻ ne dͻbͻ la su kpare-yaayi a be sampaa poͻŋ. Ka lͻԑ arԑԑ be, ka ba mine sigi dͻͻgaa lͻԑ parԑŋ ka ba mine are saazuŋ kyԑ kaara.

Nuba la seɛ truza peɛle a su kpare ziiri de kpare pelaa koɔti pelaa a su dɔgli a sigi zun ka de kũũ daga a dɔgli ba zigri ng kye ka nuba ngmeɛrɛ gangaa a engne.

Gɔdo vilaa la ka ba maale a de kusin a doɔloo zun a de bun yere poɔ a de kapuri dɔgli ɔ zun kaa kyaan a bing a lɔmbori ka ba de buma yagle yagle ana zu gaa zee.

pɔgeba la de gangare a biŋ ba nimitɔre a ŋmeɛre a kyɛ seɛre, ka kaŋa yɛre kaayɛ zeɛre ka kaŋa meŋ a su kpare zeɛ kyɛ de wagyɛ kɔ toŋ buluu

Tabol la biŋ ka ba de dokori teɛroo zaa, ka noba zeŋ zeŋaa zuŋ pɔgeba ne Dɔba ka ba pɛgele komputarre ba zaa kpɛlem, a zeŋ nyɔgeroo a kmputarre.

Noba la are ka bibile be ba poɔ, ka ba de mie a vilii vilii ba mine seere ka ba mine meŋ are kaa mie ba villi ba seere ka kaŋ are a su kpare pɛlaa a be ba poɔ, ka kaŋa. su kparre zeɛ a be ba puoriŋ